Mbaam bu nu takk saret éb ci barigo bu mag ñoow ci benn tenn di fa root ndox ay ñax weru ko ak benn guy bu mag benn mag àndak ay ñetti xale ak benn xale bu jigéen bu enu benn bidoŋ bu weex taxaw di reetaan.

Bool bu mbox jël ko def ca lekk cuberku bamu refetñooy dal di ko tek ci benn taabul ci biiru waañ ba.

Kër gi nga xamante ni fof lañu fayo suni naamo yi ki nga xamante ni moo ko dal di jiite ñi gën ko xam ci rogiloo gennoon na jaakaarloo ak taskata xibaar yi cexon waxtaan ak ñoom.

pencel ndawu réew mi ñi nga xamante ni seen waa goxaan ñoo leen dal di tànn dal di leen tek foofu noonu ñoo amoon ay fan yu gaay jàppoon dal di ko jaglel ay bisi axtaan yoo xamante ni waxtaan yu am njëriñ lawoon.